Mana nyaataa fi beeksisa mana nyaatichaa argaa kan jirrudha. Kunis akka beeksisichi ibsutti manni nyaataa kun mana nyaataa Obsee kan jedhamudha. Teessoo baayyee kan namni irra taa'u ala isaa illee ni jira.

Dhugaatiiwwan yeroo ammaa kana waarshaa seenuun oomishamaaa jiran kan nama macheessanii fi kan namoota hin macheeessine jedhamuun bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Isaan keessaa biiraan isa ijoodha. Kanneen hafan tarreessuu ni dandeessaa?

Raafuun biyya kana keessatti faayidaa guddaa qabaachuudhaan beekama. Akka biyya kanaatti namoonni hedduun nyaataaf itti fayyadamu. Kana waanta ta'eef nyaanni kun gabaa keessatti yeroo waktii isaa baay'inaan argama. Akka ogeeyyiin fayyaa jedhanittis qaama namaatiif faayidaa guddaa akka qabu himu.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii dachee kana irratti argaa jirru kun bineensa baay'ee cimaa fin baay'ee guddaa kan tahee maqaan isaa argaa kan jedhamuudha. arbi kun baay'inaan baay'atee toora galee adeemaa kan jirtudha.

Kun mana amantaa kan warra amatii Islaamaati. Bakka kanatti dubartiin wayii dhaabbattee kadhachaa jirti. Fuuldura isheetti ammoo bakka musliimmonni waggaa waggaan dhaqanii itti naanna'antu jira. Cinaa isheetti ammoo gamoowwan dhedheeroon ni argamu.

Daandiin wantoota tajaajila hawwasummaaf oolan keessaa tokkodha. Magaalaattis ta'ee baadiyyaatti daandiin wantoota murteessoo ta'an keessaa isa ijoodha. Magaalaa keessatti daandiin keessoo keessoo kan hojjetamuu fi oan suuraa irratti argamu kun 'koobilii' jedhama.

Kun oomisha dibata gogaa fi kan rifeensaa garaa garaadha. Omiishaaleen kunneen gulantaa irra toora galanii kaa'amanii jiru. Dibatoonni kun halluu gosa garaa garaa qabu. Akkasumas qodaan isaanii pilaastika irraa kan hojjatameedha. Dibatoonni kun bakka akkamitti argamu?

Kuni taappellaa sibiila irraa hojjatame, kan Waajjira Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii Godina Shawaa Kaabaati. Taappeellaan kun bifa cuquliisa qaba. Barreefami bifa adiin barraa'efi maqaa waajjira kanaa ibsu irratti barreefamee jira. Dudduuba isaa gamootu jira.

Beelada manaa kan maqaan isaa harree jedhamu. Harreen gosa beelladaa ilma namaa waliin jiraatuu fi tajaajila garaa garaaf ilma namaa kan fayyadudha. Harreen kun bifa daalacha kan qabuu fi lafa margaa keessa dhaabbatee kan jirudha.

Namoonni baay'een akka addunyaa kanaatti faaya hedduu fayyadamu. Isaan keessaa tokko faaya mormaati. Waanti kun keessumaa shaamarran biratti baay'ee leellifamaadha. Sababiin isaas miidhagina isaaniitiif bakka guddaa waanta qabaniif dhimma itti bahu. Faaya kanas Warqeefi kanneen biroo irraa kan hojjetametti fayyadamu.

Kun bosona iddoo mukkeen gurguddoon itti argamaniidha. Lafatti baalli harca'aan lafatti kufee argama. Mukkeen kun baay'ee dhedheeraa qaqal'aa fi fufurdaa qaba. Mukkeen jirma fufurdaa qaban illee iddoo kanatti argama. Lafti isaa marga qaba.

Biyya keenya keessatti barattoonni Kompiitaraan akka baratan taasisuun faayidaa guddaa qaba. Kana jechuun barattoonni biyya kanaa akka isaan akka addunyaatti dorgomaa akka isaan ta'an taasisa. Kana waanta ta'eef yeroo ammaa bakka baay'eetti hojii irra oolaa jira.

Namoonni baay'een biyya kana keessatti waantota adda addaa daldalanii jiraatu. Kana irraa ka'uudhaan bu'a qabeeyyii ta'uu danda'aniiru. Kanaaf daldala xixiqqoo kanneen akka barbareefi shiroo fa'aa hojjechuun baramaadha. Kun immoo namoonni hojii akka hin tuffanne taasisa.

Kun bakka kuduraa fi muduraaleen garaa garaa itti gurguraman yookiin itti kuufamaniidha. Bakka kanatti oomishni akka muuzii, burtukaana, avokaadoo, timaatimii, paappayyaa, abaabii fi kannee biroo ni argamu. Oomishaaleen kunneen bifa namatti toluun toora galfamanii jiru.

Dhugaatiiwwan lallaafoo biyya kana keessatti itti fayyadamnu keessaa tokko Kookaakollaadha. Dhugaatiin kun namoota baay'eedhaan jaalatamaadha. Kana waanta ta'eef warshaan dhugaatii kana oomishu biyya kana keessatti hojii isaa babal'isuudhaan bu'aa guddaa irraa argachaa jira.

Kun oomisha biqiloota bakka biraa geeffamuun dhaabamuuf jiraniiti. Biqiloonni kun erga bakka kanatti biqilanii booda gara iddoo itti dhaabamaniitti fudhatamuun dhaabamu. Biqiloonni kun toora galanii biqilfamanii jiru. Fuullee biqiloota kana ammoo namoonni dhaabbatanii jiru.

Kun, bakka jireenyaa haala jireenya baadiyaa agarsiisu dha. Namni uffata kuula irraa hojjatame bullukkoo jedhamuun waamamu kaawwatee jiru tokko ,horii isaa faana deemee horii eegaa jira. Beeyiladoonni kun lafa ol jedhaa gaara irratti argamu.

Oduu tiikvaan dhimma sochii lafaa irratti dabarse yommuu ta'u, halluu adda addaatii kan barreeffamedha. Barreeffamni isaa immoo kaan gutguddaa kaan immoo xixiqqoodha. Gabaasa kana kan barreessee uummataaaf akka dubbisaniif dhiyeesse afaan maalitiini?

Iddoo kanatti wantoota gurguraaf gabaatti dhihaatanii jiran argaa jirra. wantoonni gabaatti dhihaatanii jiran kunis kanneen akka burtukaanii, loomii fi qaaraaf kanneen kana fakkaatan hedduu argaa jirra. wantoota kan kana gurguraaf gabaatti dhiheessee jiru dubartii tokkoodha.

Kun daa'imman kompiitara irraa waa baraa jiraniidha. Dubartiin kun ammoo qabdee kompiitara kana irraa waa itti agarsiisaa jirti. Daa'imman kun gurmuun bakka tokkotti qabamanii barachaa jiru. Daa'imman kun iddoo akkamii keessa taa'anii barachaa jiru?

Taampeellaa beeksisa leenjii ispoortii mana hojii tokko mul'isu yommuu ta'u, Keenyan manaa irratti maxxanfamee jira. Duuba isaatti fooddaa manaa banamee jirtu mul'ata. Manichi immoo dhoqqeedhaan kan ijaaramedha. Funyoon ibsaa fuldura suurichaa jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa as irratti argaa jirru kun burcuqqoo afur tahee teessuma irra taa'aa jiru argaa jirra. burcuqqoon kun burcuqqoo baay'ee ol dheeraa kan tahedha. burcuqqoon kun faayidaa hedduu kan kennudha.

Raaguu magariisa minjaala gubbaa ol kaawwamee jiru yommuu ta'u, hundeen isa tokko baay'ee furdaadha. Kan warreen kaanii garuu qaqallaadha. Baay'inni isaa meeqa ta'uu danda'a? Faayidaan isaa hoo maal ta'uu danda'a?

Nama ogeessa fayyaa ta'eefi daa'ima argaa kan jirrudha. Ogeessi fayyaa kun daa'ima kanaaf qoricha yookaan daawwaa karaa afaanii kennaafi kan jirudha. Fayyaa mucaa kanaa eeguuf daawwaan baayyee murteessaa kan ta'edha.

Kuduraa fi muduraan nyaata madaalawaa namoonni fayyummaa isaaniif akka fudhachuu qaban kan gorfamudha. Muuzii. maangoo, paappayyaa, burtukaanaa fi kanneen kana fakkaatan mana bittaa fi gurgurtaa kanatti ni argamu. Isaanis madaalaan gurguramu.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaanii argaa jirru kun mana baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan tahee fi namoota hedduu taa'an argaa jirra. akkasuma illee manni kun qalamaa adii dibamee kan jirudha.

Kunni loogoo Dhaabbata Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaati. Loogoon kun halluu magariisa kan qabu yoo ta'u, jala isaatti mallattoo midhaanii kan ta'ee fi gubbaa isaatti ammoo mallattoo gamoo qaba. Akkasumallee jala isaatti barreefama afaan Ingiliffaan barraa'ee argama.

Kun oomisha qamadii maasaa bal'aa irratti oomishamaa jirudha. Oomishi kun amma sadarkaa firii buufachuu irra gahee jira. Oomishi kun bifa magariisa kan qabu yoo ta'u, firii naqachaa jira. Dudduuba maasaa kanatti achi fagaatee maaltu argama?

Namoonni lamaan saalan dubaroota ta'an kunneen paarkii keessa bashannanaa jiru. Paarkiin kun hedduu bal'aa yoo ta'u, namoonni kunneen farda irra ta'anii farda daandii asfaaltii paarkicha keessa jiru keessa gulufsiisaa jiru. Biqiloonni magariisni paarkii keessa ni jiru.

Piroofesor Biraanuu Naggaa miniisteera barnootaa biyya kanaati. Namni kun edda gara aangootti dhufanii hojii baay'ee gaarii ta'e hojjechaa jiru. Kana malees namni kun hojii isaanii kana yeroo hojjetan mindaa tokko malee tola biyya kana tajaajilaa jiru.

Kun kophee sharaa bifa gurraacha qabuufi ol dheeradha. Kopheen kun hidhaa bifa gurraacha dheeraa kan qabuudha. Jalli yookiin dhaabbani kophee kanaa pilaastika jabaa irraa kan hojjatameedha. Kopheen kun baay'ee cimaadha.

Namoonni hedduun poolisoota lama duuba dhaabbatanii jiru. Poolisoonni lama namoota lakkoofsaan baay'ee ta'a fuuldura mudhii qabatanii dhaabbachaa jiru. Namoota dhaabbatan duuba mukti laaftoo guddaa addaan diriiree jiru mul'achaa jira .

Kun meeshaa elektirooniksii pirojeektarii jedhamudha. meeshaan kun barreeffamoota sooftiweerii kompiitara irra jiran guddisee gidaara irratti mul'isuuf gargaara. Meeshaan kun kompiitara faana wadaroon wal quunnamsiifamuun odeeffannoo akka walitti daddabarsan taasifama. Halluun meeshaa kanaa maalidha?

Dibanni yeroo ammaa shaamarran keenya baay'een isaanii dibatan faayidaa hedduu akka isaan argatan taasisaa jira. Kanneen keessaa tokko namoonni fuula isaanii irraa godaannisa qaban dibata kana itti dibuudhaan akka dhokfatan ta'uu danda'eera.

Gundoon meeshaa dubartoonni mana keessatti hojiiwwan gara garaa hojjechuuf hojjetanidha. Gundoon kun meexxii fi migira biqiltoota jedhaman irraa kan hojjetamu yommuu ta'u, ittiin biddeen baachisuuf, eeleetti cufuu fi kanneen biroof kan gargaarudha.

Uffata baayyee bareedaa kan ta'e kan inni argamu ammoo mana namaa kutaa mana sanaa keessatti kan argamaa jiru argaa kan jirrudha. Uffanni kun kan dhiirri uffatudha moo kan dubartiin uffattudha?

Dubartoonni yeroo gammachuu isaanii ibsachuu barbaadan wal waamanii waliin taphachaa suutaa waliin ka'uun yeroo walii dabarsu. Uffata Aadaa isaanii uffatanii jiru. Kaan isaanii ni kolfu, takka immoo waan aarte fakkaatti.

Balaa Tiraafikaan dhufu eeguuf namoota tajaajila daandii irratti to'annaa kennan argina, Namoonni kunneen uffata dambii isaanii uffatanii argamu. Kunis naamusa isaanii eeggachaa naamusa daandii eeguuf kan gargaarudha. Lubbuun namootaa akka baraaramu kan godhanidha.

Iddoo kanatti namichi suuraa amma argaa jiru jeneraal Taaddasaa Bidiruu jedhama. Jeneraal Taaddasaa Birrru namni jedhamu kun lammii Oromoo tahee qabsa'aa Oromoo kan taheedha. Jeneraal Taaddasaa Bidiruu kun nama baay'ee haasaa isaa biratti jaallatamudha.

Oromiyaan dachee uumamaan badhaatuu fi lalistuudha. Dacheen Oromiyaa magariisa. Bishaan, albuudota gara garaa, biqiltoota gara garaa fi kanneen biroos of keessatti haammateera. Suuraa kana irraa kan nuti arginu immoo aasxaa biroo bishaanii fi innarjii Oromiyaati.

Bineensota nama irraa baqatanii yookaan fagaatanii jiraatan argaa kan jirrudha. Kunis lafa bosona guddaa yookaan lafa gammoojjii guddaa keessa jiraachuun kan beekkamanidha. Bineensonni kunis baayyina qabu. Maqaan bineensa kanaa maalidha?

Kan nuti suuraa irratti arginu kun Dinnicha kan jedhamudha. Dinnichi kunis hundeen isaa dachee keessatti kan guddatuu fi erga bilchaatee yookaan gahee dachee keessaa qotamee baafamuun ittoo ta'uuf lan gargaarudha.

Miidiyaalee hawaasaa kan namni iittiinyaada isaa walii qooduu fi ittiin wal argu. Hedduutu jira. Isaan keessaa kanneen namoonni baay'inaan fayyadaman feesbuukii, telegiraamii fi tiiktookiin baay'ee beekamoodha. Garuu namoonni maaliif baay'inaan isaan kana fayyadamu?

Biyyi keenya Xiyyaarota hedduu qabdi. Kun immoo sochiin diinagdee guddaan biyya kana keessatti akka adeemsifamu taasisuu danda'aniiru. Kana irraa ka'uudhaan lammiileen biyya kanaa biyyoota biraa keessa jiranis itti fayyadamuudhaan waantita hedduu gara biyya kanaatti erguu danda'aniiru.

Namoonni hedduun guyyaa dhaloota isaanii ni kabaju. Kunis aadaa fi duudhaa hawaasa naannoo sanaa irratti hundaa'uudhaanidha. Guyyaa dhaloota ofii kabajuun ragaa dhalootaa dhimma barnootaa fi hojii waliin wal qabatee baay'ee barbaachisaadha!

Iddoo gabaa wantoonni hedduun itti gurguramaniidha. iddoon. kuni lafni Isaa biyyee dhukkee ta'e Kan qabu waan ta'eef namoonni gurgurachaa Jiran wantoota tokko tokko lafatti afanii gurgurachaa jiru. corqaa Fi raafuun iddoo kanatti ni argama.

Kuni Iddoo Ispiikarii fi meeshaaleen sagalee kanneen biroo itti gurguramanii fi bitamanidha. Fuuldura dukkaana kanaatti Ispiikariiwwan lafa kaawwamanii jiru. Halluun Ispiikarii kanaa bifa gurraacha kan qabuufi hammi guddina isaa giddu galeessa kan ta'edha.

Dubartii buddeena tolchaa jirtuudha. dubartiin tuni teessee buddeena eelerraa fuudhaa jirti. eeleen isheen irraatti tolchaa jirtu waan ijaaramaa ulaa tokko qabu gubbaa teessee jirtu. eelee Kana jalatti immoo abiddi boba'aa jiru ni Jira.

Kuni mallattoo yookiin asxaa dhaabbata RiisarchGeet jedhamuuti. halluun asxaa kanaa bifaa adii fii magariisa kan ta'edha. RiisarchGeetiin pilaatfoormii itti namoonni qorannoo barbaadan, qorannoo gaggeessan itti quunnamtii uuman, bakka itti yaada fi argannoo isaanii itti qoodanidha.

Jiraattonni baadiyyaa yeroo ammaa mana jireenyaa isaanii haala gaariidhaan ijaarrachaa jiru. Kana irraa ka'uudhaan namoonni kun kan yeroo durii Citaa keessatti galaa turan; amma immoo bakka fooyya'aa keessatti galaa jiru. Kun immoo namoota hunda bakka bu'uu waanta hin dandeenyeef warreen kaanis jajjabeeffamuu qabu.

Kun dhugaatii aannanii qodaa pilaastikaa kan bishaanitti naqamee jiruudha. Qodaan kun liitira lama lama kan qabatuudha. Aannan kun teessoo wayiii irra taa'ee kan jiru yoo ta'u, qadaadi qodaa kanatti qadaadamee jira. Lakkoofsi qodaa kanaa meeqadha?

Bilbilli erga meeshaa kalaqaatti hojjetamee addunyaa qaqqabee, waantota haaraa of keessatti qabaatee dhaloota harka gahuu danda'eera. Isaan keessaa aappilikeeshinii fi sararri qilleensaawwan adda addaa uummata kan wal qaqqabsiisu tokko kan ta'anidha.

Qubeessaa haalluu kan ta'an haalluu gosa garaagaraa ittiin dibuuf kan ijoolleen itti fayyadamanidha. Qubeessaan haalluu kunneen qoramanii walitti garagaranii kan jiranidha. Akkaataan teessumni isaanii akkaataa haalluun isaanii walfakkeenyaan walitti dhiyaataniinidha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun karaa bareedaa fi miidhagaa kan baay'ee namatti toluudha. akkasuma naannoo kanatti biqiloota gosa addaa addaatu argamaa jira. naannoon kun eessa jedhadhama? karaan argamaa jiru kun eessatti geessa?

Kophee malee iddoo tokkoo gara iddoo biraatti socho'uunis ta'ee hojjechuun ulfaataadha. Namani mana ijaaru mataa isaatti waa haguuggatee hojjeta; akkasumas immoo kophee hojii ni qaba. Koopheen kun muka gubbaa jira.

Mana daabboon itti gurguramu yommuu ta'u, ibsaan manicha keessaa ifaa jira. Daabboo baay'eenis manicha keessatti ni mul'ata. Balbala manichaa irratti immooo waan akka faayaa kan fakkatu maramee waan jiru fakkata.

Maashiniin kun, maashinii ammayyaa tajaajila nyaata ammayyaa qopheessuu kennuu dha. Maashiniin kun humna elektirikaa fayyadamuun daabboo mummuree nyaata xixiqqoo chipsii jedhamuun beekamu qopheessa. Chipsiin nyaata dhandhama mi'aawaa qabu waraqaa keessatti haguugamee gurguramuu dha.

Akka biyya keenyaatti yeroo gaddaa uffata gurraachatu uffatama. Kana irraa ka'uudhaan yeroo namni du'u uffata kanatti fayyadamuudhaan namoonni gadda isaanii ibsatu. Kun immoo haala jiruufi jireenya hawaasa biyya kanaa keessatti aadeffatamee waanta jiruuf milikkita ta'uus danda'eera.

Namni jiraachuuf hojiiwwaan adda addaa irratti bobba'ee waan jireenyaaf barbaachisu argata. Namoonni tokko tokko gabaatti wantoota jireenyaaf bu'uura ta'an kannneen akka: dhadhaa, sukkaaraa, qullubbii adii, qullubbii diimaa fi sukkaara dhiyeessuun jiraatu.

Kun Imaltoota galaana irraati. Namooti baay'een iddoo tokkotti doonii tokkotti fe'amanii argamu. Isaan cinaa immoo qaamoleen nageenyaa galaana irraa ni argamu doonii biraa keessa jiru. Imaltoonni kun baqattoota Afrikaa fakkaatu.

Kopheen haaraan lama wal irra kaa'amanii jiru. kopheen kun. miilli issaa jalli adii halluu burtukaanawaa kan qabuudha. Kan malees, kopheen kun kan funyoon jabeeffamuudha. Innis kanaan dura kan hin hidhatamnee fi haaraadha.

Namoonni sadan kunneen namoota siyaasa biyya lamaa dha. Namoonni kunneen :muummicha ministeeraa Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahimad, pireezidantii Sudaan Kibbaa Riich Maakaar fi itti aanaa pireezidantii Sudaan Kibbaa dha. Pireezidantiin fi itti aanaan pireezidantii Sudaan Kibbaa kun, muummicha mineesteeraa Itoophiyaan walitti araaramaa jiru.

Namoota gurguddoo lama kan farda lama yaabbatanii jiranidha. Isaanis farda irra koranii taa'anii of fuldura ilaalaa jiru. Duuba isaanii baay'ee osoo hin fagaatin gaarri tokko ni argama. Namoonni kun eessa deemuuf farda yaabbatanii?

Kun mana keessa bakka soofaa fii teessoon wantoota adda addaa iratti fayyadaman itti argamuudha. Teessoon kun bifa gurraacha qaba. Soofaawwan kun ammoo guddaa fi namoota lamaa sadi iddoo tokko teessisuu kan danda'anidha. Dudduuba soofaa kanaa maaltu jira?

Yeroo oduun darbu giloobii addunyaa mul'isu. Kunis immoo miidiyaalee hawaasaa gara garaa irratti argama. Oduun darbu immoo afaan Amaariffaatiin yookaan immoo afaan Oromootiin ta'uu danda'a. Kan asittii arginu kun kan afaan Amaaraati.

Yeroo ammaa kana waanti dargaggoota baay'ee biratti aadaa ta'aa jiru tokko babal'achaa jira. Innis Warreen jaalala saala faallaa keessa jiran biratti gaaffii gaayilaa sagantaan addaa irratti qophaa'etti dhiyeessuun jalqabameera. Kun immoo darbee darbee fedhiin ishee yeroo dhabamu rakkoon xiinsammuu uumamaa jira.

Saawwan addunyaa kana irra jiran dhala namaatiif faayidaa guddaa kennaa jiru. Kana jechuun namoonni baay'een aannan ishee dhuguudhaan jireenya isaanii gaggeeffachaa jiru. Haa ta'u malee kunuunsi ishee bakka bakkatti garaa garummaa guddaa qaba.

Kun iddoo mi'eessituun garaa garaa itti gurguramanidha. Mi'eessituuwwan kunneen qodaa kumtaalatti naqamanii kan jiran yommuu ta'u, dubartiin tokko kan gurgurtu achi teessee jirti. qodaan mi'eessituuwwan kun itti naqaman bifa adii qabu.

Miidiyaaleen hawaasaa biyya kana keessa baay'ee isaaniitu jira. Kun immoo uummanni biyya kanaa filannoo hedduu akka qabaatuuf gargaara. Miidiyaalee kanneen keessaa tokko Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo yeroo uummanni biyya kanaa gaaga'amaa ture Odeeffannaa waktaawaa dabarsuudhaan tajaajilaa ture.

Bishaan dachee kana irraa harka olaanaa yoo qabaate iyyuu, garuu kan dhugaatiif barbaachisu argachuun baay'ee rakkisaadha. Sababni isaa immoo, naannoo namni jiraatutti dhihoo waan hin taanee fi qulqullina waan hin qabneefidha.

Iddoo kanatti barattoota mana barumsaa ykn kutaa barnootaa keessa taa'anii qormaata qoramaa kan jiraniidha. barattoonni amma taa'anii qormaata kana qoramaa jiran kun namoota shan kan taa'aniidha. akkasuma illee barattoonni walii irra siqanii taa'anii qoramaa kan jiranidha.

Namoota baayyatanii dhaabbachaa jiran argaa jirra. Namoonni kunneen dargaggoota yoo ta'an isaanis ulee isaanii qabatanii sirba sirbaa kan jiranidha. Baayyinni isaanii ammoo nama sagalidha. Sirbi kun yeroo akkam kan taphatamudha?

Dibanni rifeensa mataa maqaan isaa ' Isnaayil ' jedhamu lafa irra kaa'amee jira . Dibanni kun biqiloota adda addaa irraa kan hojjatame ta'ee guddina rifeensaa hedduu kan gargaaruudha. Qaamafis ni fayyada.

Afirikaan bakka argama luusii waan taateef, seenaa keessatti bakka argama dhala namaa akka taatetti kaafama. Bakki argama lafee luusii kun addumatti biyya Itoophiyaa, naannoo Affaar jedhamu keessattidha. Ta'us, mormiin tokko tokko ni jira.

Kun meeshaa suura kaasuuf oolu yoo ta'u, maqaan isaa Caameraa jedhama. Meeshaan kun suura bareeda kaasufii akkasumas suura kaafame waraqaa irratti galchuuf kan gargaarudha. Bifti yookiin halluun kaameraa kanaa maal fakkaata?

Kun meeshaa ijaarsaaf oolu mismaara kan jedhamu yoo ta'u, Meeshaan kun sibiila ayiranii irraa kan hojjatamuudha. Sibiilli yookiin mismaarri kun muka lamaafi sanaa ol walitti qabsiisuuf oola. Mismaarri kun boca akkamii qaba?

Kun barjaan kaampaasii yunivarsiitii salaalee kan ta'e, damee Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Barjaan kun bifa cuquliisa kan qabu yoo ta'u, barreeffamni achi irra jiru bifa adii kan qabuudha. Barjaan kun utubaa sibiilaan kan dhaabbateedha.

Mana bareedina rifeensaa dhiiraa keessatti ogeessi rifeensa sirreessu nama tokkoof yeroo sirreessaa jiruudha. Namichi rifeensa sirreessu kun harka isaa mirgaa ol kaasee hojjechaa jira. Namichi rifeensa sirreeffachaa jiru kun uffata dugda isaatti uffatee jira.

Baadiyyaa keessatti yeroo ammaa lafti kamtuu lafa bahuu hinqabu jedhamuudhaan hojiin hojjetamaa jiru baay'ee boonsaadha. Kana kan dhugaa nuuf bahu immoo lafa yeroo ammaa qotamee halluu magariisa uffatee jirudha. Kun immoo wabii nyaataa biyya kanaa mirkaneessuu danda'a.

Namoota baayyatanii bakka tokkotti walitti qabamanii jiran argaa kan jirrudha. Bakki kunis bakka bashannanaa yoo ta'u kunis keessi isaa baayyee kan bareeduufi kan miidhagudha. Akkasumas kan hawwatudha. Bakkisaa maal jedhama?

Saawwan aannan kennan lama bishaan dhugaa jiru . Saawwn lamaanuu bifa tokko kan qaban burreedha. Isaaniis haala addaa warreen kunuunfaman ta'anii yeroo tokkotti aannan liitira baay'ee elmamuu kan danda'aniidha .

Namoota baayyatanii dhaabbatanii jiran argaa kan jirrudha. Isaanis jaallattoota kubbaa miilaa yookaan ammoo jaallattoota ispoortii yoo ta'a bakka wal dorgommiin jirutti yookaan dirree irratti argamanii ilaalaa , daawwataa kan jiranidha.

Namoonni jaalala waliif qaban irraa kan ka'e yeroo walbira gahan walhaammataniitu kolfaa wajjin taphatu. Kun immoo hariiroo isaanii gara fuulduraatiif waanta baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jecha suurri yeroo kana ka'amus baay'ee miidhagaa ta'a.

Kun poolisoota seera tiraafikaa kabachiisaniidha. Poolisoonni kunnuun uffata seera tiraafikaa kabachiisaan uffatuu qabu uffatanii argamu. Akkasumallee koofiyyaa adii kaawwatanii kan jiran yoo ta'u, poolisoota kanneen keessa saalli lamaanuu jiru. Baay'inni poolisoota kanaa meeqadha?

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun namicha koffiyyaa wayii mataa isaa irra kaawwatee jirudha. akkasuma illee namichi kun miidiyaa irratti bahe haasaa gochaa kan jirudha. namichi kun sagalee guddistuu fayyadamee dubbachaa jira.

Kun maasii guddaa yookiin bal'aa midhaan gosa tokkoo irra faca'ee argamudha. Midhaan kun margee gahee firii godhatee yeroo dhahamee itti sassaabamu irra gahee jira. Maasaa kana keessatti alaabaan mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa keessatti fannifamee argama.

Namoonni hojii buna danfisuu hojjetan bakka isaaniif ka'uu danda'u dhaquudhaan hojii isaanii eegalu. Kun immoo bu'aa guddaa akka irraa argatan taasisuu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan namoonni dhaabbilee sana keessa hojjetan maamila gaarii ta'uufi danda'u.

Oomishoonni kunneen oomishoota supparmaarkettii dha. Oomishoonni kunneen oomishoota nyaata mi'aawoo kan akka chokoleettii, buskuuta, daabboo haguugamaa kanneen warshaa keessatti qopha'anii haguugamanii gurguramanii dha. Oomishaaleen kun, dhangaalee nyaataa mi'aawoo kan akka sukkara faa hedduumminaan of keessaa qabu.

Isaan kun anga'oota biyya Itoophiyaa gurguddoo turan. Amma aangoo irraa ka'anii jiru. Inni dhiiraa Obbo Dammaqaa Mokonnin jedhama Itti Aanaa Ministiira Muummee fi Ministeera Dhimma Alaa ture. Isheen dubaraa Ammoo Adde Sahileewarq Zawudee jedhamti. Saayilewarq Zawudee aangoo maalii qabdi turte?

Gundoon meeshaa mana keessatti itti fayyadamnudha. Meeshaam kun baay'inaan haadholiidhaan mana keessatti qophaa'a. Kana malees warri baay'inaan hojjetanii gara gabaa geessanii bu'aa dabalataa irraa argatanis jiru. Meeshaan kun waantotuma naannootti argaman irraa waanta hojjetamuuf baasii baay'ee hin qabu.

Kun Finfinnee naannoo Araat Kilootti, barreefami gurguddate bocame Itoophiyaa jedhu kan bifa diimaa qabu dhaabatee argama. Dudduuba isaa ammoo irraa fagaatee gamoo Finfinnee keessatti olka'iinsaan sadarkaa duraa irratti kan argamu gamoo baankii Daldala Itoophiyaa fi gamoowwan kan biraan ni mul'atu.

Biyya keenya keessatti oomishni Jirbii bal'inaan adeemsifamaa jira. Akka biyya kanaatti naannoo Affaar keessatti Oomishni Jirbii lafa bal'aa irratti adeemsifamaa jira. Kun immoo biyyi keenya oomisha uffataa keessatti qooda akka qabaattuuf dandeessiseera.

Dubartoota baay'ee bakka tokkotti walitti qabamanii sirbaa jiran. Dubartoonni kunneen uffata halluu bifa adii qabu kan qarqara isaatti alaabaan Itoophiyaa sararamee jiru ofirraa qaba. Dubartiin gidduu isaaniitti argamtu kun ammoo qawwee baattee geeraraa kan jirtudha.

Kun ammoo mana baaburaati. Namichi midhaan daaku baabura lama gidduu taa'ee akka midhaan daakamuuf haala mijeessaa jira. Qodaawwan garaa garaa daakuu itti naquuf qophaa'an bakka kana jiru. Namichi fuulli isaa fi uffanni isaa daakuun itti dibamee jira.

Aartiin foolii qabdi. Ni urgoofti. Aartiin karaa itti yaadaa fi miira ofii ibsatan keessaa isa tokkodha. Gosoota aartii keessaa sirbi isa tokko. Suuraa kana irraa weellisaa afaan Oromoo Sinishaw Mul'ataa argina.

Kuduraalee gosa garaagaraa kan xixiqqaatanii taa'anii jiranidha. Kuduraan kunnenis kan akka timaatima, dinnichaa, kaarotii, qaaraa, loomii, shunkurtaa diimaafi adii fa'adha. Kuduraaleen kun maal irratti afamanii jiru? Faayidaan isaanii hoo maalidha?

Waajjira keessatti bakka itti namoonni waliin walgahii taa'aniidha. Innis minjaala dheeraa gadi gabaabaa ta'eefi teessoo nama shani kan qabudha. Daawwitii gamoo kanaa keessan gara alaa arguu ni dandeenya. Maaltu gara alaatii sitti mul'ata?

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Kun baanarii loogoo baankii Awaash qabuu fi barreefama waa'eee baankii kanaa qabuudha. Baanariin kun sibiila irratti kan hojjatameedha. Bakki baanariin kun itti argamu karaa irradha. Dudduuba baanarii kanaatti maaltu argama?

Shamarreen magaalli rifeensa gabaabaa takka dibata rifeensaa ' Afrii Heerbaal ' jedhamu beeksisaa jirti. Barreeffamni Afaan Amaariffaan ' Shaampuu qullubbii Adii ' jedhu katabamee jira. Durbartiin tun uffata aadaa Habashaa uffattee jirti.

Namoonni durii dhugaatiiwwan aadaa kan oomishanii fi kan dhuganidha. Dhugaatiin amma hojjetamaa jiru kun haraqee kan jedhamu yommuu ta'u, meeshaalee aadaa kan akka okkotee, koddaa fi kanneen kana fakkaataniin kan baafamudha.

Bineensota bosonaa keessa jiraatan keessaa inni kun isa tokkodha. Innis namarraa fagaatee bosona guddaa keessa yookaan naannoo lafa gammoojjii keessa jiraachuun kan beekamudha. Maqaan bineensa kanaa maal jedhamuun kan beekamuudha?

Kun Kophee banaa kan dubartootaati. Kopheen kun bifa diimaa kan qabu yoo ta'u, gara gubbaa isaarra hidhannaa sibiilaa qaba. Kopheen kun tokkoon isaa miila dubartii tokkootti kaa'atamee jira. Inni tokko immoo hin kaa'atamne. Kopheen kun maal irraa hojjatame?

Iddoo kanatti daa'imman barnoota barachaa jiran argaa jirra. barattoonni kun barattoota daa'immani kan taa'aniidha. barattoonni kun hundi isaanii walitti garagalanii taa'anii barachaa ykn barnoota isaanii hordofaa kan jiranidha. barattoonni kun hundi isaanii waraqaa tahee achi ol qabaa kan jiranidha.

Kuni darggaggoota fi shammarran Oromoo uffata aadaa Oromoo Walloon faayamanii bareedanii sirbaa fi taphachaa jiranidha. Uffati isaan uffatan kun kan warra dhiirotaa adii fi kan warra shamarranii ammoo gara jalaan adii fi gubbaa irraan ammoo magariisadha.

Screen akkaataa fedhii maamiltootaa irratti hundaa'uun bocaa fi bifa garaa garaan ogeessa mukansoofuun kan hojjetamudha. Screen Kun kan muka irraa tolfameeru yeroo ta'u, baay'ee qal'aa waan ta'eef namoota baay'ee hin raffisu.

Suuraan supermaarkitii bal’ataa agarsiisa; karaalee dheeran lamaanitti rafiileen guutamanii, biskuutii, chiipsii, coomii fi daakuu qophaa’aa jiran. Ifa sirrii saqalla irraa ba’a. Mallattoon gatii fi beeksisaa gubbaa; kaaroonni bittootaa jalaa, namoonni keessa deemaa jiran.

Jaldeessa tokko bosona qarqaratti gadi bahee jirudha. Isa duubas biqiltoota magariisa walitti tuutta'anii kan argamanidha. Lafti jaldeessi kun dhaabbate lafa margaa yoo ta'u isa fuldura cirrachatu jira. Namni tokko immoo harka itti qabee kan ofitti waamaa jirudha.

Kun nyaata aadaa Oromoo Cororsaa jedhamuudha. Nyaati kun Oromoo Wallaggaa biratti kan beekamuudha. Nyaati kun qixxaa xaafii fi baaduu irraa kan hojjatamudha. Akkasumallee gubbaa isaatti dhadhaa baqfamaatu itti naqama. Nyaati kun maal irratti dhiyeeffamee argama?

kophee namni luka isaatti kaawwatu argaa kan jirrudha. kuni luka keenya balaa gara garaa irraa ittisuufi bareedina keenya dabaluuf kan nu gargaarudha . kophee kana yeroo baayyee dhiironni uffachuun kan beekkamanidha.

Makitajii meeshaa jedhamuun beekkamudha. Kunis meeshaa mana keenya keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u hojiin isaa ammoo wantoota dhangala'aa kanneen akka dhugaatii gosa gara garaa akkasumasillee bishaan qabachuun kan nu tajaajiludha.

Gamoo mana jireenyaa hedduu kan naannoo tokkotti ijaaramanii jiran. Gamoowwan kun gamoo hojjettoonni mootummaa kaffaltii muraasaan keessa jiraatanidha. Gamoowwan kun gosa qorqoorroo halluu diimaa qabuun kan ijaaramanii fi dhaabbiin isaanii halluu bifa daalacha qabuun dibamee jira.

Ijoolleen naannolee garaa garaa keessa jiraatan akkuma ummurii isaaniitti wajjin ooluudhaan taphachaa oolu. Taphni isaanii kun immoo faayidaa guddaa isaaniif qaba. Kana jechuun yeroo sana haalota nama wajjiin ittiin walii galan fa'aa shaakalaa oolu.

Daraartuun akka Oromiyaatti bara darbe keessa bareedduu sadarkaa tokkoffaa argachuudhaan naannoo kanaaf filamtee turtedha. Akkasumas hojii ishee haala gaariidhaan hojjettee Oromiyaa haalota hedduudhaan beeksisaa nama turtedha. Yeroo ammaa kana immoo nama barana hojjetutti dabarsuudhaan dirqama ishee baatee jirti.

Kunneen kophee dha. Kopheen kunneen lamaan isaanituu gogaa bineeldotaa irraa kan hojjataman yoo ta'u, kopheewwan kunneen haalluu diimaa fi gurraacha qabu. Kopheen akka kanaa uffata guutuu hojii suufii jedhamee waamamu faana kaawwatama.

Pireezidaantiin Itiyoophiyaa duraanii adde Saahila warqi Zawudee dhaabbatanii mana mareef ibsa laachaa jiru . Duuba isheetti alaabaan mootummaan naannoo hedduun ni argamu. Saahilawarqi Zawudee pireezidaantii yeroo jalqabaaf Itiyoophiyaa keessaatti aangoo pireezidaantummaa argachuu dandeesseedha.

Oromiyaan iftoominaa fi itti gaafatamummaa ishee bahachuuf, baankiiwwan tajaajila guyyaa guyyaatti hojii hojjetan karaa barreeffamaan hawaasa kan qaqqabsiistudha. Barreeffamni kun hojii baankiin Gamtaa Oromiyaa hojjetee uummataaf diriirsee jiru kan mul'isudha.

Sheelfii mukaa irra qub-lameen qaruura abba liitira lamaatti guutamee tarree galee jira. Qaruurri qub-lamee kunneen hundi isaanitu saamsamanii yookin qadaadamanii jiru. Garaa qaruuraa irratti barreeffamni ' Biyyoolessa ' jedhu walakkaa isaa irratti barreeffamee jira.

Nama uffata aadaa uffatee jiru kan agarsiisudha. Namni kun dhiira. Uffanni isaa garri caalu adiidha. Isa duubatti manni, akkasumas dhiirri tokkoo fi durbi tokko ni aragamu. Manni kun kan ammayyaa moo aadaadha?

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun wantoota addaa addaati. wantoonni kun wantoota akka biqiloota addaa addaa kan taheedha. biqiloonni kun bifti isaanii magariisa bareedaa kan tahedha. biqiloonni kun lafa magariisisanii jiru.

Ijaarsa waarshaa guddaa tokkoo argaa kan jirrudha. Kunis maashinoota gara garaa kan of keessaa qabuufi oomishaaf kan ta'an meeshaalee dheedhiis kan of keessaa qabudha. Waarshaan kun waarshaa maaliti jettanii yaaddu?

Namoota meeshaalee qalamni manaa keessaa dhume konkolaataa gubbaatti fe'aa jiraniidha. meeshaan qalamni keessaa dhume Kuni baay'een Isaa halluu diimaa Kan qabu yoo ta'u muraasni halluu adii Kan qabudha. namoonni sadi iddoo kana dhaabatanii jiru.

Uffanni aadaa biyya kana keessatti jaalatamummaa guddaa qabaachaa jira. Kun immoo namoonni biyya kana keessa jiraatan aadaa isaanii beeksisuu irratti akka isaan hirmaataniif deeggaraa jira. Kana irraa ka'uudhaan namoonni hedduunis daldala isaa irratti bobba'uudhaan hojjechaa jiru.

Haati tokko buna danfiisuuf, osoo buna akaayaa kan jirtu yoo ta'u, fuuldura ishee baattoo shinii fi shinii akkasumas meeshaaleen buna danfisuuf oolan kan biraan ishee marsanii jiru. Akkasumalle Akaayiin boqqolloo irraa hojjatame, fandiishaa kan jedhamu fuuldura ishee jira.

Biyyi keenya dhugaatiin aalkoolii bakka baay'inaan keessatti daldalamudha. Kana irraa ka'uudhaan warshaaleen dhugaatii baay'een isaanii hojii kana hojjechaa jiru. Kun immoo gama tokkoon galii warra warshaa yeroo dabalu karaa biraatiin immoo warra dhugu rakkoo maallaqaafi fayyaa irraan gahaa jira.

Niidoon Aannan saamsamaa warshaa keessaa hojjetamee bahudha. Aannan kun biyya kana keessatti beekamtii guddaa argachuu danda'eera. Sababiin isaas daa'imman baay'een biyya kana keessa waanta jiraniif akka isaan itti fayyadaman taasifamuu danda'aara jechuudha.

Kuni lafa gammoojjii Affaar iddoo oomishi Ashaboo itti argamuudha. Bakka kanatti Ashaboon tuulamee kan argamu yoo ta'u, bishaan albuuda kana jala ciisa. Iddoo kana cinaa yookiin qarqara ashaboo kanaatti lafa akkamiitu argama?

Kuni daandii baaburaati. Daandiin baaburaa kun hadiidaa fi cirrachaan kan guutamedha. cinaa isaatti ammoo irra fagaate manneen ni argamu. Daandiin kun qarqara isaa lamaanitti hadiida qaba. gidduu isaan ammoo cirrachi guutamee jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun namoota hedduu kan taa'aniidha. akkasuma illee namoonni kun harka isaanii achi ol qabaa kan jiranidha. namoota baay'atanii argama jiran keessaa namni tokko uffannaa gurraachaa uffatee gidduu isaanii dhaabbachuun haasaa jira.

Iddoon kanatti namoota ykn barattoota argaa kan jirrudha. akkaauma illee barattoonni baay'atanii kilaasii ykn kutaa barnootaa keessa taa'aa kan jiranidha. barattoonni saalaan osoo addaan hin qoodamin taa'anii barnoota isaanii hordofaa kan jiranidha. barattoonni kun maaksii afaanitti kaawwatanii jiru.

Dhaabbata Safaariikoom yommuu ta'u waldorgommii fiigichaa qopheessuun injifattoonni yeroo badhaafaman mul'atu. Waldorgommiin fiigichaa gosa Ispoortii beekamaa ta'ee fi namoota hedduu gidduutti kan gaggeeffamudha. Ispoortiin fayyummaa qaamaaf akkasumas itti bashannanuuf fayyada.

Namoonni konkolaataadhaan karaa fagoo deemanii daandii walakkaatti yookaan magaalaatti yoo aduun itti dhihe bakka bulan barbaaduun isaanii dirqama. Innis bakka ciisichaa namoota kennan magaalaa keessaa barbaaduudha. Beeksisni kun kanuma beeksisaa jira.

Namoota mana amantaa kiristaanaa waltajjii qabatanii faarfannaa faarfachaa jiran argina. Namoonni kunneen dhiirotaa fi dubartoota yoo ta'an, meeshaa sagalee guddistuu muraasni isaanii qabatanii ittiin faarfachaa jiru. Manichi fakkii fannoo qaba.

Kuni meeshaa elektirooniksii istoovii jedhamuudha. meeshaan kun wantoota yookiin nyaaatawwan garaa garaa irratti bilcheessuuf gargaarudha. Istoovii kana gubbaa qodaan sibiilaa nyaata yookiin ittoo itti bilcheessuuf gargaaru gubbaa ta'ee jira. Bifti meeshaa kanaa maalidha.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa ishee argaa jirru kun maqaa ishee lukkuu ykn handaaqqoo jedhamti. lukkuun kun kormaa fi dhaltuutu jiru. akkasuma illee wuciin bira jirtu. wuciin lukkuu kana meeqa? Lukkuun faayidaa maaliif fayyaddi?

Konkolaataa baayyinaan tartiibaa galee dhaabbataa jiru argaa kan jirrudha. Kunis Konkolaataa fe'umsa uummataa yoo ta'u buufata Konkolaataa keessa dhaabbatee kan jirudha. Innis halluun isaa samaawwiidha. Maqaan isaa maal jedhamuun beekkama?

Bakka bashananaa baayyee bareedduu taatedha. Kunis bakka bishaan daakiitii illee of keessaa qabduufi akkasumas ammoo bakka boqonnaa baayyee babbareeda ta'e of keessaa qabdudha. Mana kana keessatti biqiltoonni hedduunis argamaa kan jiranidha.

Manni mukaa fi citaa irraa ijaaramte tokko jal'attee kufuuf deemti. Balballi ishees gabaabduu kan garmalee dulloomteedha. Mana dulloomtuu kufuuf deemtu fuuldura lafti jiru dhukkeen guutamee jira. Darbee darbee margi jiidhaan ni argama.

Namni guyyaa dhaloota isaa yookaan immoo guyyaa eebba isaa yeroo kabajatu, mana keessatti wantoota adda addaa bituun iddoo itti dhaabbatanii suura ka'an babbareechu. Garuu kana yeroo godhu akka humna isaatti.

Kun qodaa meeshaaleen akka burcuqqoo, shinii fi kanneen biroo irra kawwamanidha. Qodaan kun bifa adii kan qabuufii qarqara isaa irraan iddoo qabannaa kan qabuudha. Qodaan kun lafa irra kaa'amee jira. Qodaan kun maal irraa hojjatame?

Kun lukkuu kormaadha fi dhalaan bakka tokkotti argamu. Lukkuuleen kunniin gorduuba naanna'anii waa funaannachaa jiru. Lukkuun kormaan bifa cululuqaa fi bareedaa ta'e qaba. Bakki isaan itti argaman kun naannoo akkamiiti?

Magaalaan Finfinnee kutaalee magaalaa Waajjiroota barnootaa hedduu kan qabdu yoo ta'u, isaan keessaa Waajjirri Barnoota Kutaa magaala Araadaa isa tokkodha. Biiroon barnootaa kun sadarkaa Aanaatti kan hojjetuu fi kan hoogganudha.

Dubartoota uffata adii uffatanii jiranidha. duuba isaaniitti namoonni hedduun ni jiru. namoota kana keessaa isheen tokko ija isheetti golgaa ijaa godhattee jirti. namoonni kunniin harkatti ibsaa abidda ofirraa qabu ibsatanii mana amantaatti waaqeffachaa jiru.

Cuunfaawwan fi bishaan saamsamaan wal keessa nammmanii man-kuusaa keessa naqamanii jiru. Kana malees , lallaadaan kanneen akka miiriindaa, Fantaa fi kan kana fakkaatu ni argamu. Garaagarummaan isaanii bifa isaanii .

Dhaabbanni dhuunfaas ta'ee kan mootummaa loogoo mataa isaankan dhaabaticha ibsuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf baankiin daashan loogoo halluu cuquliisaa kan gubbaa isaatii immoo barreeffama afaan lamaan barreeffame, kan afaan Ingiliffaa fi amaariffaa qaba.

karaa konkolaataa guddaa kan maqaan isaa asfaaltii jedhamuufi konkolaataa irra deemaa jiru argaa jirra. karuma kana cinaatti ammoo teessoo namni irra taa'u argaa kan jirrudha. baayyinaan teessoon kun kan inni argamu waajira keessattidha.

Kun iddoo daa'imman xixiqqoon itti taphataniidha. Bakki kun meeshaalee daa'imman itti taphatan qabatee kan argamu yoo ta'u mooraan isaa dallaa qorqoorroo irraa kan ijaaramedha. meeshaan daa'imman itti taphatan kun bifa diimaa qaba.

Biyya keenya keessatti yeroo amma ijaarsa seeraan alaa dhabamsiisuun itti fufee jira. Hojiin akkasii kun immoo namoota baay'ee mufachiisuu danda'a waanta ta'eef qaamoleen nageenya eegsisan bakka sanatti argamuun faayidaa guddaa qaba. Kana jechuun lola bakka sanatti ka'u tasgabbeessuudhaaf fayyada.

Mana kitaabaa kitaaboleen baay'een bakka balbalaa kaasee hanga keessaatti tarree galanii kan sirreeffamanii jiranidha. Barataan tokkos boorsaa isaa dugdattii baatee kitaabolee bira dhaabatee kitaaba gosa kam akka fudhatu ilaalaa kan jirudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun namoota hedduu kan taa'aniidha. naannoon kun naannoo magaalaa kan tahedha. akkasuma illee naannoo kanatti wantoota addaa addaa argaa jirra. wantoonni kunis mana, nama fi wantoota addaa addaati.

Kun biqilaa goraa jedhamuudha. Yeroo baay'ee firiin isaa ni nyaatama. Firiin isaa dhandhama dhangagga'aa fi namatti tolu qaba. Biqiltuun kun daraaree yookiin ammoo habaaboo godhatee argama. Biqiltuun kun yeroo baay'ee lafa akkamiitti argama?

Akka aadaa biyya keenyaatti namoonni yeroo walfuudhan marga ergachuudhaan jaarsa baasaniitu. Kun immoo seenaa biyya kanaa keessatti waanta kabajamaadha. Sababni isaas fuudhaafu heerumni uummata kana biratti dhimma baay'ee leellifamaadha. Kanaaf dubarri margi ergameefii heerumte ofis warra ishees nikabachiifti.

Daandiin asphaaltii kun hedduu bal'aa fi baay'ee bareedaa dha. Daandiin asfaalti bal'aan kun lafa baadiyaa naannoo biqiloonni rukkatoo jiran keessa darbaa jira. Daandiin asfaaltii daandii konkolaatonni gosa garaa garaa irra deemanii dha.

Harmootiin ogummaawwan garaa garaa fayyadamuun jireenya mataa isaanii fi maatii isaanii gaggeessu. Dubartoonni suphee dhahuu irratti yeroo isaanii dabarsan kunneen akka madda galiitti itti fayyadamu. Meeshaaleen kunneen sibiilota ammayyaan gatii dhabaa jira.

Iddoo kanatti konkolaataa meeqatu suuraa irratti mul'ata?.manni jireenyaa ni Jira moo hin jiru?.namni ni mul'ataa?.manni Kuni halluu akkamii Kan qabuudha?.sararri ibsaa( shiboon ifaa) ni Jira moo hin jiru?.namni naannawa Kana ni jiraa?

Kun dubartii amantaa Islaamaa yoo taatu, uffata qaama ishee guutuu dhoksu, bifa gurraacha kan qabu uffattee jirti. Dubartiin kun fuula ishee dabalatee qaama ishee guutuu dhoksitee jirti. Naannoo ija ishee qofa hambiste.

Kun intala uffata haaraa diizaayinii adda ta'e qabu uffattee bifa moodeelitiin dhaabachaa jirtuudha. Intalli kun qal'oo fi bareedduu dheertuudha. Uffati isheen uffattee jirtu bifa gurraacha kan qabuudha. Bifi biraa uffata ishee irratti argamu maalidha?

Mana gurgurtaa meeshaalee manaa gosa adda addaati. Mana kana jala meeshaalee kanneen akka uwwisaa biddeenaa, baataa cilee fi meeshaalee mana gosa hedduutu jira. Naannoo dunkaana kanaa namoonni dhaabbatanii meeshaalee kana ilaalaa jiru.

Yeroo ammaa kana baajaajiin geejiba namaatiif faayidaa guddaa qabaachaa jirti. Kana irraa ka'uudhaan magaalaa keessattu namoota baay'eetu bitatee itti fayyadamaa jira. Kun immoo baay'inni isheen magaalaa keessatti qabdu akka dabalu taasiseera jechuudha.

Nama dhiiraa tokko Kan rifeensi mataa Isaa bareedaa ta'eedha. namni Kuni huccuu daalacha iddoowwan muraasaan gurraachaa Fi diimaa ofirraa qabu uffatee jira. duuba nama kanaa biqiltuu magariisa ta'etu Jira. namnai Kuni miira wayii ibsachaa Jira.

Kuni konkolaataa siinootiraakidha. Ba'aa ulfaatoo fi baay'ee fe'uudhaan beekama. Bifti makiinaa kanaa Diimaadha. Walii gala gommaa saddeet qaba. Bakki inni dhaabatee jiru karaa irra. Naanno isaa mukkeen dhedheeroon karaa cinaa jiru.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun dubartii diimtuu bareedduu kan taatedha. akkasumas dubartiin kun dubartii uffannaa diimaa uffattee dhaabbataa kan jirtudha. dubartiin Kun eessatti argamaa jirti? dubartiin kun maqaan ishee eenyudha?

Kuni oomisha saamunaa qaamaan dhiqatamuudha. Maqaan isaa Laaksii jedhama. Saamunaan kun pilaastika jabaadhaan haguugamee argama. Pilaastika kana irratti suurri habaaboo fi barreefami garaa garaa, maqaa saamunaa kanaa dabalatee irratti barraa'ee argama.

Oromiyaan nyaata aadaa baay'ee qabaachuudhaan beekamti. Kun immoo biyya kana keessatti adda ishee taasisa. Kana jechuun naannoon kun qabeenya uumamaa baay'ee waanta qabduuf isa irraa nyaata baay'ee hojjechuu dandeesseetti. Kana malees saawwan ishee irraa aannan argaman bay'ee fayyadaa jiru.

Uummanni keenya baadiyyaa jiraatan ammayyuu bishaan burqaa dhugaa jiru. Kun immoo namoota baay'ee biratti rakkoo fayyaa ta'uu danda'eeran. Waanta kana ta'eef namoonni baay'een miidhamaa jiru. Miidhamni kun immoo akka itti hinfufneef xiyyeeffannaa qaamolee hedduu qabaachuu qaba.

Kun gamoo guddaa fi bal'aa ta'eedha. Gamoon kun halluu bifa adii dibamee jira. Gamoon kun kutaa garaa garaallee kan qabu yoo ta'u fuuldura isaatti kutaa qal'atee dheeratee ol dhaabatetu jira. Dudduuba gamoo kanaatti maaltu argama?

Yeroo ammaa kana addunyaan kun sadarkaa guddaa irra ga'uu dandeesseetti. Kun immoo namoonni ishee irra jiraatan jireenya gaarii akka jiraatan taasisaa jira. Fakkeenyaaf Kaameraan Dirooniidhaan hojjetu sadarkaa waraabbii suursagalee baay'ee fooyyessuudhaan fayyadamtoota hedduu argachuu dandeessiseera.

Taphattoota kubbaa miillaa bebbeekkamoo addunyaa kannneen akka Saakaa fi kanneen biroo kan agarsiisudha. Saakaan taphataa Arsenaal isa kaapteenidha. taaphattoonni warreen kaanis baay'ee ciccimoo fi gooliiwwan hedduu kan mijeessanii fi kan galchanidha.

Namoonni saalaan dhiira ta'an kophee kana bitachuu yeroo baay'ee ni jaallatu. Kopheen kun halluu gurraachaa ifaa kan qabudha. Innis dibata waan barbaaduuf, yeroo yerootti dibamuu baannaan biyyoodhaan bifti isaa ni bada.

Saawwan buburree bifa adii fi gurraacha qabantu mulataa jira. Loon kunneen bishaan dhugaa jiru. Fuuldura loon kanaatti kan argamu keedhaa waa baay'ee jiruudha. Haala gaarii taheen kunuunsa argachaa kan jiraniidha. Loon kunuunsuun maaliif barbaachise?

Shubbistoonni akka naannoo Oromiyaatti jiran hojii boonsaa hojjechaa jiru. Hojiin isaanii kun aadaa uummata guddaa kanaa beeksisuu waanta ta'eef seenaan yoomuu isaan yaadata. Kana malees galiin isaan akka dhuunfaatti kana irraa argachaa jiran baay'eedha.

Iddoo kanatti wanti nutti argamaa jiru uffannaa ijoollee shamarranii yookiin ijoollee dubaraa kan taateedha. uffannaan kun uffannaa baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan nama hawwisiisuu fin kan baay'ee bifni isaa namatti toludha.

Dhaabata guddaa kan ta'e dhaabbata Itihoo telecom argaa kan jirrudha. Kunis gamoo guddaa ijaarsa kutaa baayyee qabu keessatti hojii isaa hojjachaa kan jiruufi waajira isaatidha. Magaalaa kam keessatti argamaa kan jirudha?

Kun Taappellaa paarkii biyyaalessaa Booranaa keessatti argamudha. Taappellaan kun paarkii Booranaa keessatti kan argamu, waa'ee bilookii Saaritee himaa jira. Taappellaa kana irratti suurri bineensota garaa garaa ni argamu. Maqaan bineensota bosonaa taappellaa kana irratti argamanii maal jedhamu?

Namootni kunneen maqaan isaanii obbo Abbaaduulaa Gammadaa fi obbo Guyyoo Waariyyoo kan jedhamaniidha. Teessoo irra taa'anii wal ilaalaa haasaa taasisaa kan jiraniidha. Isaan lachuu kofoo haalluu gurraacha qabu uffatanii jiru.

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaa argaa jirru kun manaa bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan baay'ee nama toluu kan baay'ee nama gammachiisu argaa jirra. manni dhugaa irraa kan ijaarameedha. akkasuma illee manni qalama adii dibamee jira.

Uummanni Oromoo hayyootaa gi qabsaa'ota hedduu qaba. Isaan keesaa kan adda duree ta'an immoo obbo Lammaa Magarsaa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii, Piroofeser Mararaa Guddinaa dura taa'aa paartii KFO fi Jaal Daawud Ibsaati.

Mootummaan qaamolee isaa hanga baadiyyaatti diriirfatee qabaachuun dirqama. Kunis nageenya hawaasaa sirriitti eeguu fi hirmaannaa uummataa dabaluuf kan gargaarudha. Waajjirri gandaa ijaaramee jiru kun sirna bulchiinsaa keessatti shoora guddaa taphata.

Kun bineensa Jeedala Diimtuu jedhamtudha. Bineensi kun sanyiin ishee biyya Itoophiyaa qofa keessatti argamti. Sanyiin ishee baduuf sadarkaa dhumaa irra jira. Bakki isheen itti argamtu Oromiyaa paarkii Gaarrewwwan Baalee keessattidha. Bakki isheen dhaabattee argamtu kun biqiloota akkamii qaba?

Kuni oomisha buna qulqullina fi gatii garaa garaa qabuudha. Bunni kun gosa gosa isaatiin qodaa sibiilaa keessa kaa'amee jira. Qodaa kana keessatti gosa buna kanaa kan ibsu barreegami xiqqoon luukii adii cittuu irratti barreeffamtee keessa kaa'amtee jirti.

Suura kana irratti kan argaa jirru yookiin kan mul'atu tiraafikii daandii irratti konkolaataa sakatta'aa jiraniiti. Namoonni kun baay'ataniit daandii irratti konkolaataa baay'ee dhaabanii sakatta'aa dabarsaa kan jiraniidha. Namni inni tokko immoo dhaabateet ilaalaa jira.

Guddinni bineensotaa akkuma kan namaa warraaqsa kan mataa isaanii kan qaban yommuu ta'u, waa'ee isaaniitif barruun qopheeffamee jiru kun ni jira. Kitaabni kun akkaataa kamiin bineeldonni gara jiraachuutti akka dhufan kan agarsiisudha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun namoota baay'ee taa'anii dhaabbachaa kan jiranidha. namoonni kun poolisii naannoo oromiyaa kan taa'aniidha. poolisoonni kun hundi isaanii mataa isaanii irratti koffiyyaa adii kaawwatanii jiru.

Bakki suuraa irratti mul'atu kun bakka namootaan miidhagfamee hojjetamedha. Namoonni afuuffee qilleensaan guutuun akkasumas miidhagsituuwwan adda addaa fayyadamuun bakka kan bareechanii argama. Bakki miidhage kunis bakka itti sirni yookaan ayyanni wayii kabajamudha.

Meexxiin biyya kana keessatti biqiltuu baay'ee faayidaa guddaa kennaa jirudha. Kana jechuun biqiltuun kun meeshaalee mana keessaa irraa hojjechuudhaaf fayyaduu danda'a. Kana malees yeroo qophiin wayii jiru miidhagina bakkichaatiif barbaadamaadha. Kanaaf kunuunsa gahaatu isaaf taasifama.

Meeshaa mana fincaanii ammayaa'aa kan yeroo baay'ee mana jireenyaa kutaa dhiqannaa keesstti hojjatamidha. Meeshaan kun seeraamikii irraa kan hojjatameefi guutuun. isaa haalluu adii kan qabudha. Teessumaafillee mijatoo waan ta'eef namoonni dhukkubsatan baay'inaan ni fayyadamu.

Qeerroowwan daandii gubbaa ba'anii harka isaanii wal kaasanii fincila diddaa agarsiisaa jiraniidha. Qeerroowwan kana keessaa muraasni uffata isaanii mataatti haguuggatanii harka isaanii ol kaasanii jiru. Akkasumallee cina namoota fincila kan geggeessaa jiranii biqiloonni argamaa jiru.

Allaattiiwwan gosa garaa garaa jiran keessaa simbirri bifa cuquliisa gurraacha qabdu kun tokkodha. Isheenis bosona keessa kan jiraattu, naannoo loon marga dheedhan yeroo baay'ee kan naannoftuu fi atarii nyaachuudhaan kan beekamtudha.

Teessuma yeroo durii yeroo ta'u, kan mukarraa hojjetamdha. Teessoo lama Walcinaa kaawwamee jiru yeroo ta'u gubbaa isaatti fakkii namaa kan qabudha. Teessoon Kun hirkoo isaarraa Boca adda addaa kan qabudha.

Dubartoota uffata aadaa Oromoo Booranaan faayamanii miidhaganii mul'ataniidha. Dubartoota kana keessa artistiin Oromoo Margituu Warqinaa jedhamtu isaan gidduu jirti. Dubartoonni kun adda isaanitti callee hidhatanii argamu. Bifti isaanii gurraacha fi mammagaallani. Dudduuba isaanii ammo mana wayiitu jira.

Daa'imman talaallii fudhachuun dhaloota gara fuulduraatti biyya kanaaf abdii ta'u ijaaruu jechuudha. Kanaaf mootummaan yeroo hunda daa'imman reefu dhalatan irratti xiyyeeffachuudhaan talaalaa jira. Kun immoo yeroo hunda walirraa itoo addaan hin citin itti fufuu dhimma qabudha.

Kuni meeshaa dhugaatiwwan garaa garaa kanneen akka shaayii, bishaanii fi kanneen biroo ittiin dhuguuf fayyaduudha. Yeroo baay'ee maqaan isaa Kubbaayyaa jedhama. Qabannaa harkaallee kan qabudha. Qodaan kun foddaa qarqaraan ka'amee argama.

Daa'imman kunuunsuun dirqamaa fi itti gaafatamummaa maatiiti. Dubartiin kun daa'ima ishee baattee ka'uudhaan, harmootiif ergaa guddisa daa'immanii kan dabarsaa jirtudha. Innis namoota mi'a guddina isaaniif gumaachuu danda'auun kan dhiyaate dha.

Weellisaan Sirba Afaan Oromoo Kee'ol Nagaasaa fuula isaa as garagalchee dhaabbachaa jira. Innis amartii meetii irraa bocame morma irra gadi loosee tishartii halluu adii fi gurraacha qabu uffatee as ilaalaa jira.

Namni waan hojjetu gurmuun yoo hojjete baay'ee gammada. Yeroo magaalaa keessa waliin socho'an kolfaa mallattoowwan adda addaa agarsiisaa suuraa waliin ka'u. Yeroo baay'ee namoota naannoo tokko keessa waliin jiraatan yommuu ta'an, kan iddoo hojiitti wal baran ta'uus ni danda'a.

Naannoo tokko waanti miidhagsuu irratti gumaacha qabu biqiltoota magariisaa fi bishaan naannoo sana jirudha. Namoonni kunneen riqicha irra laga ce'aa kan jiranidha. Yeroon isaa ganna waan ta'eef, dibaabee walirra qabanii adeemaa jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun intala bareedduu fi intala baay'ee miidhagduu kan taateedha. intalli kun kan bifti ishee magaala baay'ee bareedduu kan taateedha. akkasuma illee atileetii kan tahee madaaliyaa warqee kaafatee kan jirtudha.

Gamoon nama dhuunfaanis haa ta'u, namoota garee dhaabbata garaa garaa qabaniin ijaaramuu ni danda'a. Gamoon baay'inaan ol dhedheeratanii ijaaraman kunneen, jiraattota hedduu keessummeessuu kan danda'udha. Lafa jabaa fi Volkaanoo hin qabne irratti ijaaramee kan jirudha.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa ishee argaa jirru kun dubartii baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taateedha. dubartiin kun baay'ee diimtuu kan taateedha. akkasuma illee dubartii argamaa jirtu kun maxanxarii ija isheetti kawwatteejirti.

Shamarran yookiin dubartoonni uffata adii dheedheeraa, sabbata diddiimaa hidhatanii tarree galanii ibsaa qabatanii sirna kadhannaa yookiin gochaa amantaa rawwachaa jiru. Isheen tokko ammoo gidduu isaanii dhaabatte ifaa mataa ishee irra kaawwattee kadhachaa jirti.

Haadholiin biyya kana keessa jiraatan buna dhuguu baay'ee jaalatu. Kun immoo namoota baay'eetti araada ta'uudhaan akka isaan yeroo hunda danfisanii dhugan taasisuu danda'eera. waanti akkasii araada namatti ta'uun immoo yeroo jireenyi qaala'e kana keessa miidhaa diinagdee nama irraan gahuu danda'a.

Kun nama meeshaalee lafa qulqulleessuuf oolaan baatee deemaa jirudha. Namichi kun meeshaalee kana mana mana irra naanna'uun gurguraa jira. Karaa inni irra deemaa jiru kana gara lachiinuu dallaa mooraatu argama. Fuuldura namicha kanaatti maaltu argama?

Daa'ima xiqqoodhaaf talaalliin kennamaa jira. Haati mucaa ishee hammattee talaalli kana akka fudhatu godhaa jirti. Haarti kun shaashii bifa keelloo qabu mataatti marattee jirti. Qaama mucaa kanaa keessaa talaalliin iddoo kamiin kennamaafii jira?

Gosa midhaanii keessaa tokko kan ta'e kan maqaan isaa bishingaa jedhamu argaa kan jirrudha. Kunis midhaan isaa yookaan free isaatu nutti argamaa kan jirudha. Fayidaan miidhaan bishingaa maalidha isin beektuu?

Oromiyaan uumamaan badhaatuudha. Haroowwan, dachee magariisa, bosona, bineensota bosonaa fi kanneen biroo hedduu qabdi. Qabeenya Oromiyaan qabdu keessaa haroon Wancii isa tokko. Haroon Wancii bakka hawwata turizimii bareedaa ta'e fi daawwattoota hedduu kan harkisudha.

Kuni meeshaa nyaata ittiin nyaachuuf gargaaru, fal'aana jedhamudha. Fal'aanni kun sibiila irraa kan hojjatameedha. Meeshaan kun mana keessa lafatti kufee argama. Lafti fal'aanni kun irratti kufe kun afaa pilaastikaa kan qabuudha.

Iddoo kanatti namoota lama taa'anii waliin haasaa jiran argaa jirra. namoonni lama taa'anii gamaa fi gamana ykn fuullee walii taa'anii haasaa jiran kun saalaan ijoollee dubaraa ykn ijoollee shamarranii bifan kan wal fakkaatanidha.

Uffanni bifa aadaatiin dhahamu gosa adda addaatu jira. Fakkeenyaaf kutaan bifa aadaatiin kan qophaa'u yommuu ta'u halluu adii qaba. Yeroo qophaa'u immoo muka irratti wanta barbaachisu marataniitu isarraa haga xumuranitti dha'u.

Kuni abbaa amantaa amantii Ortodoksii Itoophiyaati. Abbaan amantaa kun sadarkaan isaanii Phaaphaasidha. Namni kun Phaaphaasii ta'uu isaanii kan agarsiisu qoobii mataatti kaawwatanii jiru. Phaaphaasiin kun maal harka isaanitti qabatanii argamu?

Kun mucaa durbaa xiqqoo dhaabattee jirtuudha. Mucaan kun bifa magaala kan qabdu yoo ta'u, dhaabattee fuuldura isheetti waa ilaalaa jirti. Daa'imni kun uffata qorraaf kan ta'u mormatti marattee jirti. Dudduuba mucaa kanaatti maaltu argama?

Kun barjaa mana suura itti ka'an agarsiisudha. Barjaan kun utubaa muka irraa hojjatametti fannifamee jira. Barjaan kun waraqaa guddaa irratti kan hojjatame yoo ta'u odeeffannoowwan mana suuraa kana irratti barreefamanii jiru.

Kitaabni kuufama jechootaa, himootaa fi keeyyattootaati. Kitaabni qabiyyeewwan hedduu of keessatti qabachuu danda’a. Isaanis kanneen akka kitaaba seenaa, walaloo, asoosama fi kanneen biroonis ni jiru. Suuraa kana irraa kan arginu kitaaba 'Ekeraa Dhugaa ' jedhu kan Hundaaol Mokonniniin barreeffamedha.

Abaaboon akka biyya kanaatti waanta baay'ee jaalatamaadha. Kana jechuun namoonni miira qaban isatti fayyadamuudhaan ibsatu. Keessumaa namoonni jaalala saala faallaa keessa jiran waliif kennuudhaan beekamu. Kana malees biyya kana keessatti galii hedduu namootaaf galchaa jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa ishee argaa jirru kun dubartii keessee waan tahee teessee hojjechaa kan jirtudha. akkasuma illee dubartiin kun dubartii hoggansa guddaa hogganaa kan jirtudha. dubartiin kun diimtuu kan taateedha.

Iddoo kanati wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun maashiinii ykn kaalkuleteeri ittin herregaa addaa addaa ittiin hojjetanidha. akkasuma illee kalkuleteerin kun faayidaa hedduu nama kenna. faayidaa kalkuleteerin jiruu fi jireenya namaaf kennu maali?

Afuuffaa afuufamanii kan wadaroodhaan walitti hidhamanii jiranidha. Afuuffaan kun haalluu garaagaraa kan qabaniifi kan yeroo baay'ee guyyaa dhalootaa fa'a ittiin kabajuuf itti gargaaramnudha. Akkasumallee daai'imman bitatanii afuufanii ittiin kan taphatanidha.

Konkolaatan haalluu adii qabu daandii gubbaa dhaabbatee jira. Konkolaatan biroos daandii kana gubbaa ni jiru. Manneen dhagaa irraa ijaaramanii fi balbala wal fakkaataa hedduu qabanitu jiru. Mukkeen muraasni naannoo kanatti ni argamu.

Kun Ministiira Muummee Itoophiyaa Dr Abiy Ahimadidha. Poolisiin tokko ammoo kabaja pirotokolii poolisiitiin itti agarsiisaa jira. Namoonni kan biraanis isa faana jiru. Naannoo namoonni kun jiran, dudduuba isaanitti maaltu argama?

Akka addunyaatti dhukkubni weeraraan namoota baay'ee ajjeesaa ture. Haata'u malee dhukkuba kana to'achuudhaaf namoonni biyyoonni hedduun tarkaanfii fudhachaa turan. Kana irraa ka'uudhaan hanga har'aatti namoonni baay'een ifeeggannaa guddaa fayyaa isaaniitiif taasisaa jiru.

Kun iddoo kuduraa fi muduraaleen garaa garaa itti walitti qabamanii keessatti kuufaman yookiin ammoo itti gurguramanidha. Iddoo kanatti kuduraa fi muduraan akka timaatimii, dinnicha, raafuu, birookiilii, avokaadoo, paappayyaa, kaarotii fi kanneen biroo walitti qabamanii jiru.

Manni hojii baay'een isaa bakka walgayiin itti taa'amu qaba. Bakka kana keessatti hojjettoonni dhaabbatichaa walitti dhufuudhaan ciminaafi hir'ina bakka hojii isaaniitti isaan mudatan hunda irratti haasa'uudhaan furmaata itti laatu. Kun immoo bakka hundatti hojii irra ooluu qaba.

Namoota uffata walfakkaataa uffatanii fiigicha waliinii fiiguuf jiranidha. Hundi isaanii kanateeraa keelloo harki isaa magariisa ta'e uffatanii jiru fiigu. Gidduu immo namoonni uffata fannoo diimaa qabu uffatan dhaabatanii jiru. Fiigichi akkanaa kun maaliif fiigamaa? Faayidaan isaa hoo maali?

Dibbee mana amantaa ortoodoksii keessatti yeroo faarfannaan dhiyaatu dibbisuun sagalee adda addaa akka baasuuf itti fayyadamnudha. Dibbeen gogaa loonii irraa kan hojjatamu yoo ta'u, dugdi isaa huccuun kan marameefi gogaa qaqallaan kan itti naanna'edha. Innis kan gooftaan keenya garafame agarsiisuufidha.

Namootni amantii Islaamaa hordofan naannoo kanatti walitti qabamanii kan jiraniidha. Mataa isaanitti huccuu maratanii kan jiraniidha. Namootni kunneen dhaabbatanii kan jiranii fi fuuldura isaanii ilaalaa kan jiraniidha. Halluun garaagaraa ni jira.

"Lafti pilaanetii biqilaa fi bishaan qabdudha" jedhanii saayinsistoonni lafa kaa'u. Iddoon kun bosona magariisaa fi qaama bishaanii laga jedhamuun uwwifamee kan jirudha. Bakkeewwan akkasii iddoo jireenya bineensota gara garaa ta'uun tajaajilu.

Kun farda diimaa bulloo lafa diriiraa marga qabu irra fiigaa jiruudha. fardi kun dheeraa fi gabbataadha. Dudduuba farda kanaatti biqiloonni fi mukkeen garaa garaa ni argamu. Haalli yeroo bakka kanaa akkamidha?

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaanii amma argaa jirru kun namoota ykn ijoollota amantaa ortodoksii hordofan hedduu argaa jirra. ijoollonni amantaa ortodoksii hordofaa jiran kun ijoollee dubaraa qofaa taa'anii gucaa qabatanii dhaabbataa kan jiraniidha.

ijaarsa baayyee bareeduufi kan baayyina qabu argaa kan jirrudha. kunis waajira guddaa yoo ta'u kutaa baayyee kan of keessaa qabudha. halluun mana kanaa yookaan gamoo kanaa ammoo halluu adii kan dibamee jirudha.

Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa jedhama. Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ture. Hundeessaa Waldaa Misooma Oromiyaati. Dhaabbata Dibooraa jedhamu illee hundeessanii jiru. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa kan Itoophiyaa illee ta'uun tajaajilaniiru.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun namicha koffiyyaa wayii mataa isaa irra kaawwatee jirudha. akkasuma illee namichi kun miidiyaa irratti bahe haasaa gochaa kan jirudha. namichi kun sagalee guddistuu fayyadamee dubbachutti jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun wantoota heddudha. wantoonni amma kana argamaa jiran kun kanneen akka saawwa, muka biqilaa damee kan qabuu fi namoota baay'ee taa'an argaa jirra.

Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa tokko kan taate yommuu ta'u, isheenis saba qomoo adda addaa qabaachuudhaan beekamtudha. Dubartiin callee mormaa akka faaya miidhaginaatti fayyadu godhattee, rigaa afaan keessaa qabdu kun Itoophiyaadha.

Namoonni afur mana keessa soofaa irra taa'anii buna dhugaa jiru. Isaan keessaa sadii shamarran yemmuu ta'an inni tokko immoo dhiira. Gidduu isaanii maaddii dhiyaatee jira. Isaan keessaa shamarri lama bilbila ilaalaa jiru.

Kuni loogoo yookiin asxaa Biiroo Misooma jallisii fi Horsiisee Bulaa Oromiyaati. Asxaa kana irratti gidduu isaarra mallattoo muka Odaa halluu magariisaan dibametu jira. handaara isarrammoo maqaan biiroo kanaa itti naanneffamee barreeffamee argama.

Suuraa kana irratti Fardaa fi nama Farda sanaan gulufu argina. Farming aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Namoonni Farda isaanii maqaa itti moggaasuudhaan akka mucaa isaaniitti kunuunsu. Fakkeenyaaf Daalee, Booraa fi kan kana fakkaatan.

Namni yaada isaa kan ibsatu afaaniin dubbatee yookaan immooo waraqaa qulqulluu irratti barreessuun yaada isaa ibsachuu, akkasumas komee dhiyeessuu ni danda'a. Fakkeenyaaf waraqaa sarara qabu kan barreessuuf namaaaf mijatu irratti barreessuu ni danda'a.

Kun buna meeshaa ittiin dhugamutti buufamaa jiruudha. Qodaan itti dhugamu kun minjaala irra taa'ee argama. Bifti qodaa ittiin dhugamu kanaa gurraachadha. Teessoowwan bifa diimaa qaban kan namni irra taa'u naannawa kanatti argamu.

Bakki kun, bakka daandii konkolaataa asfaaltii cinaa jiruu dha. Daandiin asfaaltii konkolaataa kun dhiphaa yoo ta'u, daandii asfaaltii bitaa fi mirgatti daandiin dhagaa fi cirracha irraa hojjatame ni jira. Daandii cirrachaa kana irratti namootatu miilan irra adeema.

Kun kitaaba afaan Amaariffaan barraa'e yoo ta'u, mata dureen isaa "Aalwaldim" jedha. Qola kitaaba kanaa irratti haati mucaa garaatti baattee jirtu tokko yaaddoon guutamtee jirti. Halluun qola kitaaba kanaa diimaadha.

Gabaan iddoo namoonni danuun itti argaman yommuu ta'u, kunis waan jireenyaaf babaachisu argachuf namni gabaa ni deema. Kan gabaa deemu immoo dargaggeessa, dargaggeettii, haadholii, abbootii fi ijoollota umuriin isaanii kudhanii ol ta'e ta'uu danada'a.

Daandii baaburri irra deemu garaa gidduun cirrachi afameera. Kana malees, moggaa daandii baaburaa irra mukkeen humna ibsaa baatanii dhaabbatan jiru. Fageenya irraa gamoon ol dheeraan baaxii gubbaan isaa qorqorroodhaan rukutame mul'achaa jira.

Manni kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u, haalluuwwan garaa garaa sadi :gurraacha, diimaa fi adii dibamee kan jiru yoo ta'u, manni kun tabba yookin gaara jalatti argama. Manni kun, mana ayyaantuu amntii waaqeffannaati.

Adurreen beelladoota manatti galan keessaa ishee tokkodha. Beellanni kun mana jireenyaa keessatti faayidaa guddaa qabdi. Faayidaan ishee immoo Hantuuta mana keessaa nyaataafi meeshaalee balleessan dhabamsiisuudhaan beekamti. Kanaaf namoonni baay'een mana isaanii keessaa dhabuu hinfedhan.

Nama argaa kan jirrudha. Kunis nama fuula miidiyaa hawaasaa irratti daa'ima waamuun afgaaffii godhee bashannansiisuun beekkamudha. Namoota muraasa biratti jaallatamummaa fi beekkamtii kan qabudha. Maqaan nama argaa jirru kanaa eenyudha?

Dubartiin dhaabbattee marga jiiidhaa harkatti qabattee ilaalaa jirti. Huccuu halluu magariisa fi diimaa qabu uffatee jirti. Dabbasaa mataa ishee jala shaashii marsuun hidhattee jirti. Dabbasaan mataa ishee gurraacha kan ta'eedha.

Namni waliin ta'ee Waan hedduu hojjeta. Mana sagadaa keessatti walitti yeroo qabaman waliin waaqeffachuu fi faarfachuuf ta'uu danda'a. Yeroo faarfatan immoo dhaabbatanii harka isaanii ol kaasanii tokkummaan ta'anii waliin faarfatu.

Lafti boca addaa qaba. Kan argaa jirru kun kan bifa baay'ee namatti toluun bocamedha. Naannoon isaa magariisadha. Akkasumas immoo halluu gammoojjii kan qabu yommuu ta'u haalaan nama hawwachuu baatus gaaridha.

Karri guddaan fi dheeraan haalluu gurraacha qabu kun, karra dal'aa guddaa ta'ee dha. Karri kun sibiila cimaa irraa kan hojjatame yoo ta'u, karri kun halluu sibiilaa gurraacha dibamee jira. Dallaa kana keessa manni guddaa fi biqiloonni magariisni waggoota dheeradhaaf turan ni jiru.

Shamarroonni biyya isaanii sababa garaa garaaf gadhiisanii biyya Mootummoota gamtoomanii keessa jiraatan qabsoo garaa garaa gochaa kan jiranidha. Isaanis gaaffii bilisummaa saba isaaniif dhaabbata Waldaa Dubartoota Oromoo kan jedhu hundeessanii jiru.

Mana amantaa ortoodoksii keessatti tajaajiltoota mana amantichaa kan ta'an lamatu jira. Isaanis fannoo gooftaa keenyaa qabatanii xwaafii ibsanii kadhannaa taasisaa kan jiranidha. Isaan duubas namoonni mana amanticha keessa dhaabbatanii jiru.

Dhaloota yeroo ammaa kana addunyaa irra jiraachaa jiru biratti haalli jiruufi jireenyaa salphachuu danda'eera. Kana jechuun Roobootiitti fayyadamuudhaan waanta namni gochuu hin dandeenye hojjechuun danda'ameera. Kana jechuun haaloota ulfaatoo keessatti yeroo gabaabaatti waantota ulfaatoo ta'an xumuruun danda'ameera.

Kan nuti argaa jirru kun suuraa bareedduu Oromoo kan uffata aadaa faayamte fi miidhagduu uumaan miidhagsee uume yommuu taatu qalbii nama boojiti. Yaadaan nama wareersiti! Oromoon bareedduuwwan hedduu sadarkaa idil addunyaatti dorgomuu danda’an qaba.

Hogganaan mana amantaa Katolikii Itoophiyaa fi haati aangoo adde Caaltuu Sanii kan jedhamtu harka wal fuudhanii wal dubbisaa jiru. Abbaan amantaa kun qoobii diimaa mataatti kaawwatee argama. Adde caaltuun ammoo uffata gurraacha fi kootii adii uffattee argamti.

Iddoon isaa mana dhugaatii baadiyyaadha. Namichi ulee qabatee dhugaatii wayii ajajachaa jira. Isheen keessummeessituun itti siqtee waan barbaadu gaafachaa jirti. Namoonni biraas mana keessa taa'anii jiru. Hundi namootaayyuu ulee qabatanii taa'anii jiru.

Itoophiyaan biyya bishaaniin badhaatuudha. Biyya kana keessatti namoonni baay'een garuu irraa fayyadamuu hindandeenye. Kana irraa kan ka'e hiyyummaa hinmalle baroota dheeraadhaaf akka keessummeessinu nutaasisuu danda'eera. Kana waanta ta'eef yeroo ammaa hojii gaariin kana irratti hojjetamuu eegaleera.

Kun oomisha avookaadoo jedhamudha. Oomishi kun bifa gurraacha fi magariisa qaba. Omiishi kun baay'inaan iddoo tokkotti walitti qabamee argama. Ovokaadoon kun qodaa yookiin saanduqa muka irra tolfametti naqamee jira. Avokaadoon juusii avokaadoo hojjachuufillee ni gargaara.

Humnooni boca lafa kanaa jijjiiran hedduu jiraachuj danda'u. Kan akka humna lafa keessaa garuu boca irra lafaa jijjiiru hin jiru. Humna lafa keessaa boca irra lafaa jijjiiran keessaa voolkaanoon ibidda baatee waan ba'uuf baay'ee sodaachisaadha.

Namicha akka malee dhukkeen wal makee jiru afaan banee dhaabbachaa jira. Afaan Amaariffaan barreeffamni ' Awustiraaliyaan Raayyaan Ittisa biyyaa koo Yukireeniif yemmuu lolan qabaman na yaaddeessa jedhu ' barreeffamee jira.

Taphni kubbaa miillaa tapha garee faallaa ta'an lama gidduutti gaggeeffamuudha. Gama morkattoota lamaaninuu goola egaa tokko tokkotu jira. Akkasumas namni taphachisus tokkotu jira. Taphni kubbaa miillaa seera mataa isaa qaba. Namna garee tokko keessaa balleessaa raawwatetti adabbiitu itti kennamu.

Qotee bulaan madda galii isaa lafa qotuudhaan argata. Midhaan lafa kana irratti oomishamee jiru kun boqqolloo kan jedhamu yommuu ta'u, galii qotee bulaa dabaluudhaan jireenya mataa isaa fi maatii isaa akka gaggeeffatuuf kan gargaarudha.

Mukkeen muramanii lafa irratti olkaawwamanii jiru. Gaaddidduun namaa mukkeen kana cinaa ni jira. Fageenya irraa manneeni fi biqiltootni hedduun ni jiru. Maqaan mukkeen muramanii lafa irra jiran kanneenii maal jedhama?

Meeshaa elektirooniksii kan wantoota tokko tokko hiikuuf nama gargaarudha. Kaan akkuma bitametti osoo keessa gadi hin yaasin jira. Kaan immoo keessaa yaafamee minjaala gubbaa naqamee jira. Wanti meeshaaleen Kun irra taa'ee jiru halluun adiidha.

Biyya keenya keessatti haroowwan argaman yeroo ammaa faayidaa hinbaramne kennuu jalqabaniiru. Kun immoo baay'inaan naannoo baadiyyaatti waanta argamuuf qulqullinni isaa eegamaa waanta ta'eef faayidaa barbaachisu kennuu danda'aa jiru. Fakkeenyaaf hawwata turiizimii addunyaan daawwatu bakka sana taasisuun danda'amaa jira.

Shaamarran miidhagina isaanii eeggachuudhaaf maloota hedduu fayyadamu. Maloonni kun immoo dibata garaa garaa fayyadamuudha. Dibanni isaan fayyadaman kun immoo warshaalee garaa garaa keessatti waanta oomishamuuf baay'inaan argama. Kana waanta ta'eef namoonni itti fayyadamuudhaaf haala salphaadhaan argatu.

Dirree tapha kuphaa miilaati. dirreen Kuni dirree taphaa baay'ee magariisa ta'eedha. daangaan dirree kanaa lafa halluu diimaa qabu ta'ee sarara adiidhaan Kan sararameedha. dirree kuphaa kanatti namoonni tapha daaw'achuu dhufan itti marsanii taa'anii jiru.

Namoonni baay'een uffata aadaa Oromoo uffatanii margaaa fi abaaboo birraa harkatti baatanii irreeffachuuf laga bu'aa jiru. Namoita laga bu'aa jiran keessaa shamarran fuuldura deemaa jiru. Dhiironni immoo duuba imalaa jiru.

Kun iddoo yookiin dukkaana gurgurtaa uffataati. Bakka kanatti argoggeewwan uffata adda addaa uffifamanii fuuldura dukkaana kanaa dhaabamanii jiru. Namoonni dukkaana kan fuuldura oliifi gadii deemaa jiru. Bakka kana gara gubbaatti maaltu jira?

Uummanni biyya kanaa baay'een isaa kubbaa daawwachuudhaan beekama. Kana irraa kan ka'e yeroo kubbaan miilaa dirree keessatti taphatamu baay'atanii dhaquudhaan miidhagina taphichaa ta'u. Kun immoo warra dirree keessaa taphatuuf haamilee guddaa ta'uu danda'eera.

Iddoo kanatti mana bareedaa fi miidhagaa kan tahetu argamaa jira. manni kun mana abbaa gadaa kan taheedha. manni kun mana abbaa gadaa tahuu isaa kan nuti ittiin addaan baasuu dandeenyu halluu alaabaa abbaa gadaatu dibamee jira.

Holqa jechuun waan bakka dhagaa guddaa hedduun keessa jiru irratti qaamni bishaanii yokin lagni yeroo darbu kan uumamuu dha. Holqi kun jijjirama keemikaalawaa lafa irratti dhagaa fi bishaan gidduutti gaggeeffamuun kan uumamee dha.

Mucaan tokko mana kitaabaa keessatti iddoo sheelfii irraa kitaaba barbaadaa jira. Kana malees, namoonni kitaaba eegan sheelfii bira taa'annii jiru. Mucaan kitaaba gaafachaa jiru afaan isaa irratti maaksii faxuurratee jira. Kitaabni hedduun sheelfii irra tarree galanii jiru.

Kuduraa fi fuduraa toora tooran kaa'amee jiru yommuu ta'u, qullubbiin qodaa tokkotti naqamee jira. Qodaan kunneen kaan diimaadha. Kaan immoo magariisa. Sibiilli Kun kaayyoodhuma kanaaf jedhee kan ijaarame fakkaata. Qullubbiin isaan kaan irra maalif xinnaate?

Akka addunyaatti ho'i dabaluu isaa irraa kan ka'e namoonni hedduun lubbuu isaanii dhabuu danda'aniiru. Kun immoo waggaa waggaadhaan ittuma caalaa adeemuun isaa yaaddoo guddaa addunyaa kanaa ta'aa jira. Kana irraa ka'uudhaan biyyi keenya hojii ashaaraa magariisaa cimsaa jirti.

Biyyi keenya Itoophiyaan biyya gaarreen hedduu qabaachuudhaan beekamtudha. Kana irraa ka'uudhaan lafti qonnaa bakkeewwan hedduutti akka hinmijanne taasisuu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan namoota baay'eetu miidhamaa jira. Haata'u malee naannoon tokko tokko immoo waanta kanaaf mijataadha.

Namoota nyaata gosa gara garaa kan biqiltuu irraa hojjatamee hojjatanii namoota biraatti gurguraa jiraniifi namoota isaan irraa bitatanii nyaachuuf jiran argaa kan jirrudha. Namoonni as irra jiran kun baayyinni isaanii meeqa?

Allaattiiwwan akaakuu hedduutu jiru. Isaan keessaa tokko hurunguu yommuu ta'u, bifa adurree fakkaatu allaatti qabdudha. Allaattiin kun huuruu jabaa waan qabduuf, simbirroota xixiqqoo fi wucoolii mana jiraatan kan soorattu dha.

Waltajjiin hooteela keessatti yookaan mana hojii mootummaa keessaatti gaggeefamuu danda'a. Osoo waltajjichi hin gaggeeffamiin dura garuu manni Waltajjiin keessatti gaggeefamu keesummoota affeeramanii fi hirmaattota waltajjichaaf jedhee bareeduu fi miidhagfamuu qaba.

Poolisoonni nagaa kabachiisuudhaaf biyya keenya keessatti bobba'an Yeroo tokko tokko kaayyoo isaanii dagatanii waanta biraa itoo hojjetanii agarra. Kun immoo lammiileen biyya kanaa waanta argachuu qaban akka isaan dhaban taasisaa jira.

Mana barnootaa keessa iddoo itti ijoolleen yeroo boqonnaa isaanii taphatan, meeshaalee fi wantoota taphaaf mijachuu danda'an qaba. Ijoollonnis waliin ta'anii uffata wal fakkaataa isaanii uffatanii waliin kolfaa iddoo taphaa dhaqanii taphatu.

Namoonni hiriiranii kan jiran yommuu ta'u, namni tokkichi immoo uffata seeraa uffatee waan hiriirsisiisaa jiru fakkaata. Namoonni Kun harka isaanii gateettii walii walii isaanii irra kaa'anii jiru. Namoonni kun dhimma maaliitiif hiriiran?

Misirroo lama kan guyyaa gaa'ela isaanii kabajuuf gara waltajjiitti deemaa jiranidha. Isaaniis uffata isaanii uffatanii harka walkeessa godhatanii namoota gammachuu isaaniirratti hirmaachuu dhufe gidduu darbaa jiru. Miizoliin isaanii qarqara irra dhaabbatanii maal gochaa jiruu?

Namoonni jiruu isaanii gaggeeffachuuf daandii cinaatti wantoota gar garaa gurguru. Wantoota gurguraman kana irraas bu'aa isaa kan fayyadamanii har'aa borittu kan ittiin tarkaanfatanidha. Suuraa kana irrattis kan argamu kanuma kan agarsiisudha.

Oromiyaan akka naannootti erga of dandeessee hundeeffamteen asitti mooraa Yuuniversiitii muummeewwan barnoota garaa garaa qaban ijaaruu fi hundeessuu dandeessee jirti. Isaan keessaa Yuunivarsiitiin Salaalee tokko kan ta'ee fi barnoota ammayyaa kan dhiyeessudha.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jiruu kun intala bareedduu diimtuu kan baay'ee namatti toltu argaa jirru. akkasuma illee intalli Kun surree uffattee mudhiin ishee hidhattee dhaabbachaa kan jirtudha. intalli kun maqaan ishee eenyudha? lammii eessaati?

Kun uffata aadaa bareedaa Oromoo Raayyaa biratti beekamuudha. Uffati kun qarqara isaarran mallattoowwanii fi halluuwwan hiika garaa garaa qabaniin hojjatamee kan jiruudha. Uffati kun meeshaa wayii irra kaa'amee kan jiruudha.

Dubartoota wal wajjiin dhaabatanii Jiraniidha. dubartoonni Kun hundi isaanii harkatti ulee qaqal'oo maqaan ishee siinqee jedhamu qabatanii jiru. uffaanni isaan uffatanii Jiran halluu adii Kan qabuufi Hundi isaaaniitu uffata walfakkaataa uffatanii jiru.

Qonna biyya kanaa fooyyessuudhaaf tarkaanfii hedduutu fudhatamaa jira. Tarkaanfiiwwan kanneen keessaa tokko immoo namni hunduu sararaan akka facaasu jajjabeessuudha. Kana irraa ka'uudhaan qonnaan bultoonni keenya hojii isaanii haala kanaan hojjechuu amaleeffatanii jiru.

Saatawwaan bineensa baay'ee dheertuudha. Bineensita keessaa kan hamma ishee dheeratu hinjiru. Kana irraa ka'uudhaan diina ishee bakka fagoo irraa gara isheetti adeemu alaalatti arguudhaan jalaa dheensiti. Yoobira gahes luka isheetiin dhiituudhaan ofirraa dhoowwiti.

Kuni weellistoota Oromoo ciccimoo kan ta'an uffata aadaa Oromoon faayamanii bareedanii, wal hammatanii gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Maqaan weellistoota lamaan kanaa Falmataa Kabbadaa fi Hirphaa Gaanfuree jedhamu. Falmataan fuullee ijaa godhatee argama.

Iddoon argamaa jiru kun naannoo magaalaa kan tahedha. naannoo magaala kanatti wantoota addaa addaatu argamaa jira. wantoonni argamaa jiran kunis kanneen akka bajaajii, nama, konkolaataa, motoora, mana, biqiloota, gamoowwan addaa addaatu argamaa jira. akkasuma illee karaan magaalaa kana keessa qaxxamuru baay'ee kan bareedudha.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun nyaataa bareedaa fi miidhagaa haala gaariin qophaa'ee nyaachuuf kan nama hawwisiisudha. nyaanni kun ittoo gosa addaa addaan qophaa'ee kan jirudha. ittoo kunis kanneen akka ancooteen, shiroo, hundee diimaa fi kan kana fakkaataniin qophaa'ee jira.

Dammi mi'a xiqqoo qadaadamee jirutti guutamee minjaala irra dhaabbatee argama. Meeshaa dammi keessa jiru gubbaan ' Dammaa Bosonaa ' barrreeffamni jedhu ni jira . Dammi bifa adda addaa qaba . Isaan keessaa muraasni damma diimaa, damma gurraacha fi adiidha.

Meeshaalee buna itti danfisan keessaa jabanaan isa tokko. Jabanaawwan gurgurtaaf gabaatti dhiyaatanii jiru. Kun hundinuu immoo gatii fi hammaan walqixa. Jabanaa teessuma ishee waliin. Fayyadamuun akka hin cabneef tajaajiluu danda'a.

Dhaabbilee barnootaafi kanneen biroo keessatti kallattii agarsiistuun kaa'amuudhaan namoonni yeroo gara sana dhaqan akka itti fayyadaman taasisaa jira. Tajaajilli akkasii waanta jajjabeeffamuu qabudha. Sababni isaas namni bakkicha hin beekne tokko gaaga'ama tokko malee dhimma isaa xumuratee akka galuuf fayyada.

Kunneen hoolaa dha. Hoolaan beeyiladoota manaa keessaa isaan tokko yoo ta'an, marga soorachuun jiraatu. Hoolaan halluuwwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u, hoolaan isaan kun halluu diimaa ta'e qabu. Hoolaan foon isaanii nyaataaf ni oola.

Oromoon Saba gudda aadaa, amantii, duudhaa fi afaan mataa isaa qabu yoo ta'u, namoonni kunneen uffata aadaa miidhagaa uffatanii, siinqee qabatanii, muraasni harmootii immoo qabee faaya miidhaginaaf oolu qabatanii argamu.

Biyyi keenya yeroo ammaa laggeen qabdu hunda irraa faayidaa gahaa argachuu eegalteetti. Fakkeenyaaf laggeen baay'ina bishaanii hedduu qaban irratti hidha tolchuudhaan anniisaa ibsaa argachaa jirti. Kun immoo guddina diinagdee biyya kanaa mirkaneessuu keessatti qooda guddaa qaba.

Kun konkolaatawwan dhuunfaa kan ta'an yoo ta'u baay'inni isaanii lamadha. Bifti konkolaatawwan kana inni tokko diimaa fi inni kaan ammoo bifa silvarii kan qabuudha. Konkolaattonni kun hammi isaanii meeqa ta'u?

Namoota dorgommii bishaan daakaaf jedhanii bishaanitti gad lixaa jiran kan agarsiisu yommuu ta'u, namoonni kaan immoo dhaabbataniit daawwachaa jiru. Namoota bishaan daakan kana funyoon gidduu isaanii jira. Faayidaan funyoo kanaa maali?

Kutaa mana keessaa argaa kan jirruufi innis meeshaa manaatiin guutee kan jirudha. Meeshaalee n kunniinis kanneen akka saanduqaa teessoo namni irra taa'imuufi kanneen biroodha . Meeshaaleen kun tokkoon tokkoon isaa maal irraa hojjatama?

Alaabaa argaa kan jirrudha. Alaabaan kunis alaabaa halluu gosa gara garaa of keessaa qabudha. Innis kanneen akka halluu adii, halluu diimaa, fi halluu samaawwiidha. Alaabaan amma argaa jirru kun kan biyya kamiiti?

Uffata aadaa kan halluun isaa adii ta'e argaa kan jirruufi uffatichi ammoo kan inni irraa hojjatame biqiltuu jirbii jedhamu irraa yoo ta'u inni yeroo baayyee dhiironni kan godhatanidha. Maqaansaa maal jedhama?

Kuni aasxaa dhaabbata Daangooteti. Aasxaa kana irra fakkiin Joobiraa koochoo bal'isee dhaabbatuu kan jiruudha. Fakkiin Joobiraa kanaa haalluu gurraacha kan qabuudha. Aasxaa kana irratti barreeffamni afaan Ingiliffaa barreeffamee kan jiruudha.

Baqattoonni hedduun yaabala tokko irratti walitti tuuta''anii garba irra imalaa jiru . Godaantonni kun tokko tokko keessaa uffata yeroo balaa keewwatanii jiru. Innis yemmuu balaan akka tasaa mudate daakuudhaaf kan tajaajiluudha.

Kun meeshaa elektirikii kan humna elektirikii mana keessatti raabsuu, qoqqooduufi bakka bakkatti dheeressuuf ooludha. Meeshaan kun bifa adii kan qabu yoo ta'u yeroo tokkotti meeshaalee elektirooniksii garaa gara chaarjessuuf kan gargaarudha. Meeshaan kun maal irratti argama?